Daani bi koharila niɛma bin biɛlim bɛ piɛri puuni di ʒɛmi loori ʒɛ bi nyaanga ka kobili bɛ loori maa puuni bi nyaanga paɣa so zaŋ bin biɛlim n niŋ piɛɣu puuni

gbaŋ' piɛla bɛ zala zuɣusaa ka gbubi taba shɛba dabi tiŋa bɛ ye neen' piɛla shɛba ye neen' ʒɛhi duu za bɛ nyaaga bɛ shɛba lari mi.

Paɣa n ʒɛya o larimi o yɛla liiga sabinli o wuɣi o nuu zuɣusaa niraba ʒɛ o nyaanga yino bob bobga ka yino gbubi spiika n zaŋ kpa o noli

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ di puuni gala gba biɛni ni zaham gala maa nyɛla dibata laasabu ka boraadɛ maa nyɛ dibanu laasabu di zaa tamla teebuli zuɣu

Niɛma n saɣam duu n lu maa papu nim biɛni ka taabo kabisa biɛni sagbana ku kumi n sabigi tia waɣanli bɛ nyaangi sa

Daani n nyɛli ka doo pili zipili piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa loori nim biɛni ka neen kohi nim gba biɛni du waɣanli n ʒɛya sa ka anfooni nim tabi di dikpuna

Niraba anahi lunsi n ʒɛ bi tooni ka bi ŋmɛra paɣa ʒi bi luɣuli ni n zaŋ bansi piri o nuhi ka wuɣi o nuu zuɣusaa o zaŋ nyingokoriti n yɛ o nyingoli ka gobi chinchini paɣa so ʒi o tooni

dɔɣite o kpa ninkpara ka ye liiga piɛlli o ʒi kuɣ' sabinli zuɣu o tooni teebuli zaya tan' piɛlli m-pɔbi teebuli maa ka tima tam ya paɣa ayi ʒi o tooni kuɣisi zuɣu.

niriba pam bɛ wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa loori nima m-pe doli taba niriba ayi yiɣisi zani loori nima zuɣusaa bɛ yela neen' piɛla ka yino pili zupil' ʒe.

Sarati loori nim ayi bi zaa maɣasiya ka niraba ʒɛya lihiriba yino pili zipili sabinli ka tihi bɛ bi nyaangi sa

Duu puuni laati niɛ zuɣusaa ka diɣi tabi dikpuni teebuli n ʒɛya ka baanjira ʒɛ n baɣali